Mu budde ng'enjuba yaakagwa era ng'emulisizza ebire byonna n'ebintu ebiri wansi mu kkala eya kyenvu. Omusajja ayimiridde amabbali g'ennyanja ng'akutte eddobo okkwata ebyennyanja. Ebiseera bino abantu bangi bagezaako okkwata ebyennyanja ebiriibwa awaka oba ebitundibwa okufuna ssente.

Ebiwumbe eby'enjawulo byakolebwa okulaga obuwangwa mu bifo eby'enjawulo mu Uganda, ng'ekiwumbe ekya Balu kiyina amayembe abiri, eky'Abakalamoja kirina omusajja ayambadde ekikoofiira okuli ebyoya, eky'Abagisu n'eky'Abacholi.

Kino kibuga era kirimu ebizimbe ebya kkalina n'abantu abali munda mu ebyo ebizimbe, ebizimbe bino ebimu birinako ttanka ez'amazzi eziri waggulu era za langi enzirugavu, waliwo oluguudo oluli mu kuyitibwako emmotoka, emmotoka ezimu takisi endala bbaasi, waliwo ne ppaaka ey'emmotoka.

Obutebe bumaze okkolebwa era buwanikiddwa waggulu ku miti bukoleddwa mu langi ez'enjawulo waliwo n'obutandaalo obukoleddwa mu langi ez'enjawulo omuli obwa bbulu, obwa kyenvu n'akaddugavu. Amabbali waliwo akayumba kaazimbibwa mmiti era kalina essubi waggulu waliwo n'emiti egiriraanyeewo mw'ekyo ekifo awali obutebe.

Omwana ayambadde essaati era alingiza mu lutimba emikono gye gikutte ku buwuzi bw'olwo olutimba olutimba olwo lufaanana olutimba olukozesebwa ku ggoolo z'omupiira.

Abayizi batudde ku mmeeza z'omu kibiina era babiri ku bo abatudde ku mmeeza eri mu maaso bambadde essaati eza langi eya ppinka n'empale eza langi eya bbulu basanyufu era mu ngalo bakutte obuti obukozesebwa okutunga ebitambaala era bali mu kutunga bitambaala nga bakozesa wuzi.

Amalobo ataano gategeddwa ku lyato okkwata ebyennyanja mu nnyanja, eryato lino lyakolebwa mu mbaawo era lya langi eya kitaka, abantu bangi bakozesa gano amalobo, okkwata ebyennyanja ng'abamu babirya ng'emmere oba abamu babitunda okufuna ssente.

Luno luggya era emabbali waalwo waliwo ebizimbe eby'enjawulo ng'ekimu kw'ebyo ebizimbe kalina mulimu emiti egyasimbibwa nga miwanvu era giyina ebikoola ebya kkala eya kiragala. Mu luno luggya mulimu akagaali akatono era mulimu n'obupande obw'enjawulo ku ludda olumu waliwo emmotoka ezipaakinze.

Abakyala babiri bali ku mudaala batunda ebibala eby'enjawulo omuli ovakaddo, amenvu, ennaanansi, wootammeroni, ensujju, amapaapaali n'emiyembe era we bali waliwo akabaketi aka kkala enjeru era munda mulimu ebiteereddwamu. Bino ebintu babitunda okufuna ssente ezibabeezaawo.

Kkapa nzirugavu era erina amaaso meeru matangaavu, egalamidde ku musenyu wansi w'ekyuma eky'emmotoka esima omusenyu. Eno kkapa eteekwa okuba nga yeewala kwokyebwa musana, ky'ova olaba egalamidde wansi w'ekyo ekyuma.